Chinyoreso chine muvharo woruvara rwe"blue". Icho chine ruvara rwegirazi.

Badza rekutimbisa mubindu remaruva rine nyanga nhatu iro riri rerudzi rweruvara rwebhurawuni rakagadzikwa rakabaya muvhu.

Imba ine gedhe hombe nemudhuri murefu wakaipoteredza. Vakaisa waya pamusoro inocheka kuita kudzivirira.